Lipapa ya mwasi, lipapa ya mwasi.

Motuka na langi ya pondu.

Supu ya mbisi kotia na kati dongo-dongo.

Mulangi ya masanga ya makasi eza na bongela oyo eza na masanga ya ndambu eza na ba sani ya biloko eza likolo ya mesa.

bazungu yakulambela loso

Bilengi basi misato na elenge moko ya mobali.

Bilenge mibali na basi baza na kati ya mitingi.

Soso ya kotumba na mikate.

Ba folk, ba fololo, ba fololo

Biloko ya kokalinga makayabu ya kokalinga nyama ya supu soso ya kokalinga mbisi ya kokalinga na fufu.

Ba fololo, ba fololo, ba fololo, ba fololo, ba fololo.

mafuta. mafuta ya kopakola

Bakiti ya ndako, bakiti ya ndako.

Supu ya mbisi batia ndembi na pilipili.

Soupe ya makayabu kati kotia mwamba, na pili pili na kwanga na lutu pembeni.

Madesu ya mwindu ezalaka na proteine makasi.

Bilenge mibale mibale kati ya ndako ya molili, bazo tambola masanga milangi mibale likolo na mwasi moko pembeni.

Motuka ya monene ememi ba nzete ya zamba ya minene.

Motuka ya boyekoli kotambusa.

Bilanga ya madesu, bilanga ya madesu.

Safu, kwanga, pondu, loso, nyama kokalinga makemba, pilipili, mbisi ya kokalinga

bendele bendele bendele bendele.